Bihi anahi n zaya ka bɛ puuni bibila maa ye liiga ʒee ka so piri namda vakahali ka so so jinjiɛm sabinli di nyaanga la suɣuli zaya ka bɛ puuni so za nyaanga ka gbibi doɣu.

Paɣasaribili n boŋo ka o ʒɛ duu puini ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbubi binshaɣu o nuuni o nyaanga ka fulaawaasi biɛni o luɣuli ni biɛla ka hita kaap tamya ka tangali mii paya

Niraba n ʒɛya ŋɔ dabba mini paɣaba ka bi tooni gbambihi ʒɛya ka zahama bɛ di puuni gbambihi maa shɛli n nyɛ zaɣ vakaɣili ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka ŋarim ʒɛ n baɣa ba

Silmiin paɣa n ʒɛya ka kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli ka bihi gbubo Bihi maa shab yɛla liiga ʒiɛhi ka bi ʒɛ dikpuni gbuni ka bi sabi bin sabinli pa Dikpuni maa zuɣu

Daadama m boŋɔ ka bɛ ʒi varanda ni ka ʒi kuɣusi zuɣu bɛ puuni so malila zab'piɛlla ka so ʒia ka ye liiga ʒee bɛ nyaanga na filaawaasi biɛni.